loori n ʒɛya ŋɔ loori maa kama nyɛla zaɣ nuɣso ka di zuɣusaa do so nyɛ ŋun ʒiya ka loori gbali ku nyɛ din paya ka o ʒila dizuɣu shab nyɛla ban chɛna ka shab nyɛ ban yɛn ʒi ʒili loori maa maŋ maŋ kama nyɛla zaɣ nuɣso ka di nyaanga tihi ni mori nyɛ din biɛni

Moɣini bin kobiri nyɛ nan kumdili kon nyuri

Matuuka yiɣirigu n boŋɔ ka di kama nyɛ zaɣ' piɛlli ka niraba zɛnʒɛ matuuka yiɣirigu ŋo dundoli ni bi nyɛla gbasabila ka shab nyɛla ban nyaɣa baaji paɣasara gba nyɛ bin bɛ bi puuni bi mii shab ku baɣala zabiri nim ni nyaanga ka bi so nyɛ ŋun tam matuuka yiɣirigu dondoli ni ka sola jinjɛm sabinli

salo n laɣim zaya ŋɔ be nyɛla bihi ni nachɛmiba ka paɣ' sara gba nyɛ ban kani be puuni be pɛla ƒɔli ka gbala ŋmɛna be nuhini ka pata nyɛ di za be tuuni ka be dɛhira bɛnidira

mosilimi nim jama do n bɔŋɔ niriba ban ka kalinli bɛ di puuni be nyɛla gbanpiɛlla ka n be shɛbi nyɛ ban pobi nagbanpɔrigu ka be zaa nyɛla ban gbaya shɛbi pɛli zibila ka shɛb pa ban pɛli zibila

salo n laɣim zaya ŋɔ be nyɛla paɣ' ni da ba gbapiɛla n ti tabi gbasabila ka be zalayili yili din do mɛnitabitabi zuɣ ka yili maa kama nyɛ zaɣ piɛli

do n bɔŋɔ ka niriba lagim bɛni be nyɛla paɣ' ba ni da ba ka nyɛla gbansabila ka paɣ' so nyɛ ŋɔ piɛli o nuhi nusuritɛ ka be ni bɛ do shɛli maa puuni dikpɛna maa nyɛ zaɣ' piɛli ka di nɛla zaɣ' sabinli

salo n nyɛ ban laɣam ʒɛya ŋo ka pata nyɛ din biɛni ka do so ʒi di puuni ka teebuli nim nyɛ din ʒɛ o tooni ka nuuni bansi nyingoli ni bansi n ti tabili gbaya ni ni binshaɣu kam nyɛ din pa dizuɣu ka fulaawaasi nim ni baaji nim nyɛ din bɛ nini ŋo puuni ka tihi nyɛ din ko n giliba

salo bin ka kanli n laɣam ʒɛya ŋo salo bin ka pirinsi ku daariba yiri nyaansi shab nyɛla ban gbubi tuuta nim bi nuuni bi nyɛla Gbanpiɛla noli pirinsi ŋo pilila zipila ka zipila maa kama nyɛ zaɣ sabila

kodoriko n boŋo ka niraba nyɛ ban doli kodoriko maa niraba ban ka kanli bi nyɛla gbanpiɛla ka kodoriko ŋo niraba ban tam dinni maa shab pilila zipiligu ka shab kpa ninkpara kuriti ka bi zaŋ niŋ kodoriko ŋo ka zuɣusaa ku nyɛ zaɣ nuɣso ni zaɣ piɛla

niraba n nyɛ ban laɣam ʒɛya ŋɔ bi nyɛla gbansabila ka bi zaa nyɛ ban pili zipiliti shab zipila kama nyɛla zaɣ nuɣso shab zaɣ sabila n ti pahi zaɣ piɛla ka bi ni ʒɛ luɣu shɛli polo maa bi ʒɛla binshɛli din vori laati buɣum gbuni ka tooni sa yiya ni tihi ku nyɛ din biɛni

Salo ban ka kalinli n bɔŋo bi nyɛla gbansabila shɛba pili la zipili ʒiɛhi ka shɛba nyɛ ban wuɣi tuuta nim zuɣusaa ka zuɣusaa kama nyɛ zaɣa nuɣusu ka zaɣa piɛlli gba bɛ n bɛni ka bi nyaansi yiya nyɛ din bɛni n ti pahi tihi ka di nyɛ din ko n giliba.

Boɣili puuni n boŋɔ ka bi maanila binyɛra palli nangbnkpŋ n nyɛli ka palli maa zuɣu loori nim garita loori tampilim biɛni n ti pahi loori sabinli palli maa Nanchang kpaŋa ka tihi biɛni di yaɣili n ŋo yiya gba nyɛl din biɛni boɣili ŋo puuni tipa nima n ti pahi maʒini shɛŋa din lɛbigiri yili mɛbu binyɛra ka bi mali mɛra ka di gba biɛni

salo ban ka kanli n bo ŋɔ ka bɛ nyɛ ban zaya ka be n zali n yɛaila linjima nima shɛbi mi ban wuɣigi taabonima zuɣ' saa ka zuɣ' saa kuli nyɛ ni zaɣisugisu . ti pahi zaɣinuɣigisu

niraba nan ka kanli n boŋo bi nyɛla paɣaba ni dabba ka nyɛ gbanpiɛla ka shab nyɛ ban wuɣi tuuta nim zuɣusaa ka shab nyɛ ban bahi zabiri bi nyaanga tooni sa palli biɛni ka lora nim nyɛ din garita lora sabila biɛni ni lora nuɣso ni din pahi pahi

Salo bini ka kanli mbɔŋɔ bi nyɛla paati paati nima paɣisara ni nachimba ka bi lɛɛ nyɛla gbaŋ sabila ka bi shɛba nyɛ bini wuɣi tuuta nima zuɣusaa ka sagbana kuli nyɛ dini piɛlli para tɛtɛtɛ ka zaɣi sabila lɛɛ n gabi gabi di puuni.

niriba n laɣim zaya ŋɔ be nyɛla niribaanu shɛbi nyɛl paɣ' ba bihi ni zaɣ' kuri shɛbi nyɛla gbansabila ka bɛla kom nangban kpaŋa kom maa nangbani kpaŋa mori nyɛla di bilibili n bɛni kon gili gili

niraba n tam amokaa zuɣu ŋo bi nyɛla gbanpiɛla ka bi shab wuɣi tuuta nima bi zuɣusaa ka marafa nim gba nyɛ din ku pa amokaa ŋo zuɣu n ti pahi kukola

salo n laɣim zaya ŋɔ bɛ nyɛla paɣ' ba ni da ba ka be pɛla ƒɔli nima da ba ka paɣ' ba gba pɛla ƒɔli niriba ŋɔ nyɛla sibai yi ka shɛba yɛ kuli waligi ʒɛ be konko be shɛbi nyɛ ban pobi nagbanpɔrigu tu amaa be zaa lɛɛ nyɛla gbansabila

salo ban ka kanli n ŋɔ bɛ nyɛla gba sabila ka be taɣiba mi pali nangba kpaŋa pɛrinsi mini sojanim tam pali ŋɔ zʋɣ' ka so ka soja so gbabila mariƒɔ polanagbanporigu ka pɛla zupɛli ʒiɛ n chɛna ka pɛrinsaata bɛ o nyɛŋa ka yɛ daliya sabila

matuka chɛni diku n bɔŋɔ niriba nyɛ ban ʒɛn ʒɛ di zuɣ' ka shɛbi nyɛ ban zan zaya pɛrinsi nyɛla ban gba za ni maani ka tihi ni yiya kuli kon gili luɣili kam ka be nyɛla ban gbabi tuuta lori maa zuɣ' ka tuta shɛŋa lɛɛ kuli nyɛ di bɛ lori maa ni

loori n bɔŋɔ loori maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka niraba ku nyɛ ban kpɛ n muɣi loori ŋɔ puuni ka bi nyɛla ban sheerina n muritila taba ka pirinsi nyɛ bin ʒɛ loori ŋɔ dundɔli ni n diɛhariba n sheerina pirinsi ŋɔ loori gba nyɛla din ʒɛ nimaani ka di kama nyɛ zaɣ sabinli ka a lihi nyaangi ha tihi nyɛ din biɛni

niriba . laɣim zaya ŋɔ be nyɛla paɣ' ba ni dabiba ban ʒɛya ʒɛmi ka kpana tɛbuli nyɛ dini ʒɛ bi tuuni ka be gbabila alikalinima n sabira

salo bani ka kanli n laɣim zaya ŋɔ bi nyɛla gbaŋ sabila ka biku bahari lari ka wuɣi la bi nuhi zuɣusaa ka bi shɛba gbubi la tuuta nima bi shɛba pili zipila ka ye daliya piɛla ka silɛɛ nyɛla paati paati nima ka zuɣusaa kuli piɛla parartɛtɛtɛ.

tumtumdiba ayi n ʒɛya ŋo ban maandi pala la n bala ka bi loori maa nyɛ din gba ʒɛ bi ni ʒɛ luɣu shɛli polo maa loori shɛli din toori tankpaɣu bee din toori saɣari la dini n bala ka bi zaŋli n sa tiŋ ka ʒɛla di maham ka yɛla daliya ʒiɛhi ka pili zipili ʒiɛhi

niɣi n nyɛ ban chɛni ŋɔ niɣi sabila ka bahi gba nyɛ ban dɔliba n ti pahi ninsal nima ka bi taɣariba ka bi ni dɔli so shɛli maa bi nuzaa ni bi nudirigu zaa mɔri nyɛla din yɛm luɣuli kam n ti pahi tihi ka bi nyɛla ban gbubi dari dɔliba ka so nyɛ ŋun ku bɛ tooni ka yɛ daliya ʒiɛ zipili ʒiɛ ka zaŋ liiga n pa o bɔɣu zuɣu

Salo n-laɣim zaya ŋɔ bɛ nyɛla Pirinsi ka bɛ yela daliya sabila ka pilila zipili sabila ka bɛ tooni sa Zoya nyɛ din beni ka tihi nyɛ din gba be nimaani ka bɛ ni za luɣushɛli polo maa loori zaya ka di dundoli yoogi dundo'sabinli n-nyɛ li.

niraba n laɣam ʒɛya ŋɔ bi nyɛla gbansabila tumtumdiba ka bi ni yino pili zipili sabinli linjima nim nyɛla ban gba ʒɛ bi ni ʒɛ luɣu shɛli pɔlɔ maa ka bi nyaanga yili dunduma ku nyɛ din biɛni kpɛna ŋɔ shee tia gba nyɛla din saya ka bi ni ʒɛ luɣu shɛli polo maa nyɛla binshaɣu din vari wuntaŋ laati

jama do bɔŋɔ ka niriba laɣim ʒɛya ban za zuɣ saa zami ka chɛ ban gbaya gbaya maa zaa yɛla daliya piɛla ka yagili n ŋɔ polo shɛb ban moɣ' be maŋ zaya ka yɛ daliya piɛla ka yi chɛ sunsuuni shɛbi gba bɛni be lɛɛ be yɛ daliya piɛla ka bɛ nyɛŋa tɛbuli zaya ka chɛndirinim tamtam di zuɣ

niriba n laɣim bɛ do puuni ŋɔ paɣ' so nyɛla ŋɔ ʒɛ kuɣ' sabinli zuɣ ka kuli bahi zabiri o nyɛŋa ka kpa nɛkpara ka gba nyɛ dini za be tuuni ka niribaayi gba nyɛ be tuuni ka gbabila alikalimi ka diriba ƒɛla

do puuni n bɔŋɔ ka niriba ban laɣim ʒɛya paɣ' ba ni da ba bɛ nyɛla gbasabila ka bɛ ʒɛ kuɣisi zuɣ ka be tuuni ka tɛbuli nyɛ din bɛni akpaku nyɛ di bɛ do maa puuni ka niriba nyɛ ban tam akpaku maa zuɣ tɛbuli ka di kama nyɛ zaɣ piɛli

paɣa n tam palli zuɣu ka gbubi bini ka kpa ninkpara ka baa biɛla o nuu zuɣu ka o nyaanga yili titali nyɛ din biɛni ka fulaawaasi nim gba bɛ o nyaangi maa n ti pahi tihi gba nyɛ din biɛni ka yili maa shee loori nyɛ din biɛni ka loori maa kama nyɛ zaɣ tampilim

Salo ban ka kalinli m-bɔŋɔ bɛ nyɛla paɣaba ni dabba ka nyɛla gbansabila ka bɛ tɔrila ayirimo ka bɛ shɛba nyɛ ban wuɣila tuutanima zuɣusaa bɛ nyaaŋa tihi n-kuli nyɛ din ko n-gili ba ka shɛba nyɛ ban tam pirinsi binyara zuɣusaa

Salo ban ka kalli m boŋɔ bɛ nyɛla gbampiɛla ka bɛ sheba yela daliya ʒehi n ti pahi amarika piresidenti kuro n yerila donal tirompi o gba nyɛla ŋun be ni maa puuni ka yeduhurigu n kuli kpa o nangbani ka o teegi o nuu.

Bihi anahi n nyɛ ban laɣam ʒɛya ŋo bi zaa ʒɛla ko nangbani kpaŋa ni bi tooi kom bi zaa nyɛla ban gbubi bokati nima ka yino yɛ daliya ka daliya maa kama nyɛ zaɣ dozim ka yino mii pili zipiligu n bɛ bi ni bi nyaanga tankpaɣu ku nyɛla din du n do bi nyaanga

salo bani ka kanli n bɔŋɔ bi nyɛla gbaŋ piɛlla bi yɛanga jiranbesa nima kuli nyɛ dini bɛ n bɛni ti bihi n ti pahi flawaasi nima bi tamila palli zuɣu ka bi shɛba nyɛ bani pili zupila ka shɛba nyɛ bani ye daliya nima ka daliya nima ma nyɛ daliya piɛlla.

duu puuni ni n bɔŋɔ ka paɣa mini doo nyɛ ban biɛni paɣa maa nyɛla ŋun vuli o boɣari ayi ŋɔ binyɛra ka doo maa nyɛ ŋun vuli o gbali gaŋ ka bi ʒila kuɣu zuɣu kuɣu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka bi lee yɛrigi tani dizuɣu ka di kama nyɛ zaɣ nuɣso ka duu maa dikpuna nyɛ zaɣ piɛla tingbani nyɛla zaɣ tankpaɣu ka bi lahi yɛrigi bini ka di gba gabi gabi zaɣ piɛlli zaɣ nuɣso

gbansabila n laɣam bɛ duu ŋo puuni ka gaana bin booni ɛɛfos gba maʒini bɛ duu ŋo puuni ka lala bini ŋo kama nyɛ zaɣ piɛlli ka duu maa tingbani kama nyɛla zaɣ sabinli salo maa nyɛla gbansabila ka pirinsi gba nyɛ ban bɛ duu ŋo puuni

kom n doya ŋɔ ka di kpansi. na dantalisi n nyɛ di zaya kuɣ' nyɛ din pɛ n gili ka kuɣisi kuɣ' bɔli n nyɛli ƒulawasi nim gba nyɛ. din bɛn ka tihi nyɛ din gba bɛni kuɣisi maa kama nyɛla zaɣ'tankpaɣigu

niraba n laɣam ʒɛya ŋo bi ʒɛla matuuka yiɣirigu gbuni matuuka yiɣirigu' maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka niraba ku yɛla daliya piɛla ka bin piɛla ku yɛrigi luɣuli kam shab nyɛ bin pobi nangbani pobirisi ka nyaangi sa a ni nyɛ ka tihi nyɛ din yɛm luɣuli kam zuɣusaa sagbana gba nyɛ din biɛni

niraba n kanna ŋɔ bi ʒɛla kom nanagbani kpaŋa ka kom maa yaɣali ha tihi ni mori nyɛ din biɛni yaɣali ŋɔ na ban kanna maa bi nyɛla gbansabila ni gbanpiɛla shab ʒi ʒili shab mii nyaɣa binyɛra ka shab gbubila bokati nim bi nuhuni

Salo n laɣam bɛ bini ŋo puuni ŋo bi biɛla boɣali puuni ka boɣali maa puuni ko biɛɣu nyɛ din biɛni bi nyɛla salin gbiriba ka nyɛ gbansabila noli ka bi duli na tankpaɣu ku nyɛ din yɛm luɣuli kam n ti pahi bi maʒina paapu nim n nyɛli ka gbambihi gba ku nyɛ din ʒɛnʒɛ kom maa puuni

kom n doya ŋo ka di puuni niraba nyɛ ban chɛna n ti pahi do so o yɛla daliya sabinli ka pili zipili sabinli ka barila yuri ayi o nyaanga yili titali nyɛ din biɛni ka tooni sa yili lahi nyɛ din biɛni ka di zuɣusaa kama lee ku nyɛ zaɣ nuɣso

daadam n ʒiya ŋɔ ka bɛnch nyɛ din ʒɛ o tooni ka woya nim panpaya ka din vari wuntaʋ buɣum gba nyɛ din ʒɛ nimaani tooni sa biskeeti nim ti pahi shikiri nima di gba nyɛla din pa teebuli zuɣu